Man eni obedo cal pa ogwok kuc gin aryo ma gucung inget gin wotgi iteng yo kun gucung ki gate pa lalonyo mo ma ma nen calo gitye ka kuro jo ma nen gipe ki gin ma mitte.

Man ibedo winyo ogoro mo ma ocung ka maleng ka ma inongo ni en ocung cok ki lum mo ma tye ka nen i lum mo ma en ocung iye-ni winyo man tye ma ocungo mot kun tye ka neno piny ki wange.